Man meg mutweyo wiye ki bongo ma nen calo pol pol oruku gomci i nyimme tye labolo ma kitokngo muteggi ki i ngette tye kacat nyanynya ma aneno nyanynya mucek mubok maber

Man dog pi madit madano gitye ka tuk i ye tuko ma padi padi dok pi meno tye i ter got madit makiyubo ingete kano gibedo i ye kun nongo ka gubino katuko.

Man lutino adek ma gua ki ka twomo pii nyako kono gin weng gitye ki tyengi nono dong lutino ariyo men gitye katweyo pii i te lela ki jekel acel ki lela bene tye ki pyelo piny.

Man eni rii ma ti i di lum kene kono i lum meno bene tye yadi mogo matinotino ki yadi mogo madongo ma guteggi dong cawa nongo tye iwi otyeno

Man kodi ma ki keto miya apita kono ka ma ki keto iye ni kavera ma ki ketogi iye ni tye macol dok bene kodine tye macol manen calo kodi yat nyo kodi yadi ma padi padi

man nen dako muboyo wiye woko oruko kor cati ki oyeyo bab ma nen kala me pol pol, bab meno oketo iye malaga , atambo kikobo ki bongo bene tye ma nen

Man lutino adek ma gubedo i te bwaranda nyako acel ma oboyo wiye woko ki labo wic macol kun tye ma oteno tike woko kidong latin awobi acel tye ma obuto abuta ki awobi acel tye bene ma obedo abeda

Man lyec ma tye ka wot ka ma tye dago dago kono ka kare tye ma lum mapatpat gutwi i iye mogo tye matino ki mogo tye madongo mogo tye ma tye katwo woko ki bene mukene tye ma pud ginen maber

Man lakwo nongo matye ka pimo bongo me akwoya kun dong tye ma oketo i wi carani ma dong mito kwoyone woko ki bene bongi mukene tye mapat ki bongo ma en tye ka kwoyone-ni i wi carani bene